O wuli ino hala oku piyaganekwa uuna wahala iimaliwa ? Shangitha okakalata koye kongodhi no mu kalo ngoka omupu gokutuma iimaliwa konomola yongodhi ,ano nomukalo gokutuma oshimaliwa go easy wallet nombaanga yo Bank windhoek.

Tu waimina momasiku gaheyali ga Maalitsa ogomumvo ogo tuu nguka ngoye wiisindanene ano pamwe no selekt red, okakalata hoka okatiligane ka Bank Windoek, omomasiku gaheyali omwedhi Maalitsa, otundi ontimulongo nayimwe sigo one yokomatango ano ehala omovenduka poombelewa dhoka dhepangelo ano goverment office park. Ila nena.

Ontseyo oyo oonkondo unene noyi li oonkondo uuna to kondjitha uulingilingi. Ondi shi uuyele kutya owuni po ndi na okugandja naamboka itaandi gandja uuna pe na ngoka te wu pula ano dhengela konomola yombaanga yotango yopadhigwana 0612992222

Oompito dhiilonga moshilongo shetu odhi li mo tadhi monika kondungu yoonyala, moka tu na unene aantu ya tameka oongeshefa dhawo, moka mu na oongeshefa ndhika dhoku hondja iikutu . Ongeshefa yo ku hondja iikutu oyi li oyo ongeshefa yimwe ta yi endelele unene moshilongo shetu. Unene aanyasha oya kutha ombinga mokuhondja iikutu, yo ya landithe yi imonene iiyemo yawo.

Talelapo epandja lyetu lyo komalungula ano kepandja lyo WhatsApp, shi wa pumbwa okukuthako ashike onomola yeti yongodhi , eto yi tula mongodhi yoye e to yi koka pandja kopawungomba hoka longithwathwa ha kutiwa o WhatsApp wu uve oma wuyelele nomayamakulo ogendji kombinga yombaanga yotango yopadhigwana ano FNB Namibia.

Aayakuli yomombaanga yo Bank Windhoek mboka ye limo ta ya kwathele oshigwana ya thanekelwa ano mpoka pe na uuthayila wombaanga ndjika ye ya nokugandja uuyelele koshigwana.

Ino humbata we iimaliwa oyindji peke. Opu na ookalyamupombo, mboka inaya hala oku ilongela yoyene. Ya hala unene okuyakula aantu iimaliwa yawo mbyoka yi ilongela nuudhigu. Opuna omukalo omupe gokumbaanga iimaliwa yoye kombaanga kehe to iyadha wu li popepi nayo. Kutha ashike iimaliwa yoye kutya oya za mongeshefa yoye nenge owe yi pewa, e to yi fala kombaanga.

Ombaanga yavenduka oyina ethigathano mono muna omusindani ti isindanene ongodhi ompe yoIphone 15 nomasindano ngaka oga gwedhelwa sigo omomasiku omilongondatu omwedhi Septemba omumvo omayovi gaali nomilongombali nane.

Thika kuJanuali ku na nando uudhigu nenge iimpwiyu ya sha. Landa iipumbiwa yokosikola muDecemba, land iikulya yomegumbo ya gwana, ngoye to hupitha wo oshendja ya gwana nombaanga yoye yotango yopashigwana, ano FNB.

Ombaanga yoStandard Bank oyo yimwe yomombaanga ndhoka dha pewa omapapa nenge ndi tye dhasindana okupewa omapapa onga olupandu mboka yakala nokugandja iihohela kepangelo, ano oya pewa omapapa molwa olupandu lwaamboka taa pandulwa sho haa gandja iihohela okuya kepangelo.

Ombaanga yaNamibia, ano ombaanga ndjoka onene yoshilongo shaNamibia oya longa iimaliwa yomafo yoodola dhaNamibia omilongondatu. Oshimaliwa shika oshi na omitse dhaaleli yaNamibia ye li yatatu okuza komuleli gotango sigo omutitatu.

Selma Petrus okuli gumwe gomaanelago ngoka iisindanene ongodhi ye yopeke, ano yoIphone16. Ongodhi ndjika okweyi sindana okuziilila kombaanga yotango yopashigwana, ano koFirst National Bank.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi gandja omapapa kwaamboka yiisindanena nenge okugandja olupandu. Ohayi gandja omapapa, ano hayi shiningile piikandjo yawo yombaanga.

Isindanena ano oshimaliwa shoka toshi tuminwa kongodhi oshimaliwa shomwaalu oodola dhaNamibia eyovi limwe. Ithaneka ethano ano ethano ndoka twithaneke ashike wulimo omutse goye shono weshi etelwa kombaanga yotango yopashigwana yaNamibia.

Isindanena oshinene nomukalo gokutuma oshimaliwa konomola yongodhi gwaBank Windhoek. Landa olusheno nenge ethimbo lyokongodhi momasiku ga 5 sigo 28 Febuluali 2025, e to yi methigathano moka to vulu oku kala omusindani omunelago, wu isindanene N$ 1000.

Ombaanga yoStandard Bank pamwe nositola yoMega Tech Pupkewitz, oye kwetela ano ofanditha yesiku ndoka hakutiwa oblack Friday ano esiku lyeEtitano eludhe yekwetela ofanditha yolusheno lwoketango.

Iisindanena oshimaliwa shondola dhaNamibia omayovi gaali nomukalo gokutuma oshimaliwa kongodhi go easy wallet gombanga ndjoka ya venduka ano bank Windhoek

Landa nokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana ano oFNB credit kehala lyomalandithilo lyoNictus, eto kuthi lwa ko koondando.

Ouli oshilyo shombaanga yetu yotango yopashigwana ano nditye oFNB nowuli wapumbwa onomola ndjoka yomeendelelo yinasha nomakwashilipaleko FNB anuwa okweetapo onomola ndjoka yomeendelele yomakwashilipaleko dhenga owala nena konola hamano yimwe ndatu nola hamano nola ohetatu nondatu dhenga onomola ndjoka.

Ombaanga yaNEDBANK ndjoka yopaumwene, yaningi wo ngashingeyi ombaanga yopaumwene yaayakulwa. Ano opo umone omauyelele agehe kombinga yaashika, owa pumbwa okudhengela oonomola dhombaanga yaNEDBANK umone uuyelele auhe.

Ombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek otayi halele Henda Marais omahalelo yambeko sho a sindana ano okakalata kokwiilandela iinima ye kongushu omayovi gaali. Otatu ku pandula unene sho wa kutha ombinga.

Ehumokomeho otali endelele moshilongo shetu muka. Aantu moombanga ihaya longowe nuudhigu nenge pomahala mpoka hapu longwa niimaliwa oyindji ihaya longowe nuudhigu wokuyalula iimaliwa koonyala shoka hashi etitha thimbo limwe omuntu a kale inaa yalula iimaliwa mondjila , nenge pamwe e yi yalula ya pitilila, opu na uushina wopautekinika hawu longithwa owala to tula mo iimaliwa kokashina taka yalula iimaliwa ku kokene. Ohaka endelele noha ka yalula iimaliwa yi li mondjila.

Uva uugumbo pamwe natse nombaanga yoBank Windhoek. Owu na ondjodhi yegumbo? Bank Windhoek ota ningi ondjodhi yoye yoshili. Ya wayimina nena e to dhengele koonomola dhawo dhongodhi nenge wu ye kehe poshitayimbaanga shi li popepi wu uve uuyelele.

Ombaanga yomapungulilo ano oNedbank, oyili tayi gandja omukuli kwaa mboka ta hala okukiilonga. Enda nena pombaanga yawo kehe poshitayi shili popepi wu uve omauyelele opo wiilikolele omukuli uuna wa hala okuka ilonga.

Otashi vulika ngaa okukala wu hole kombaanga? Otatu popi omalaka agehe ge li omulongo nagatatu kwa gwedhwa elaka lyoye lyohole. Ombaanga yoBank Windhoek!

Omukalo omupe gombaanga yotango yopashigwana odigi plusa otagu adhika miitayi ngaashi, Oshakati. Ombaanga onene yaFNB otayi adhi ka woo mondoolopa yaShikuku pomatungo nenge nditye positola yedhina USave Shoprite, tayi adhika woo moSpar mOkaiti nomOtjiwarongo pelindi mpono hapu yogwa ohauto.

Ou na edhiladhilo lyokutungulula uunafalama woye ? Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB otayi ku kwathele moku ku pa omukuli ngono tagu ku yambidhidha okutungulula uunafalama woye.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB otayi ku tseyithile kutya tseya eyooloko pokati konomola ndjoka haku tiwa o"OTP" nonomola ndjoka haku ti o"pin". Ano otati ya dhengela konomola yongodhi yawo, opo wuuve omauyelele ngele pe na nando owa hala okulopota uulingilingi wontumba wiinyenga mombaanga yoye .

Inohala okupiyagwanekwa ngele wahala okumona iimaliwa yoye, Shangitha okakalata koye nena komongodhi opo wukale tomona iimaliwa yoye nomukalo omupu, ano omukalo gwokutuma iimaliwa kongodhi gwo easy-wallet. Shika otosheetelwa kombaanga ya venduka.

Iipundi niitaafula. Iitaafula yi li momutholomo gongonga ya longwa miipilangi, iipilangi mbyoka ya hongwa momiti ya tulwa poshitaafula niipundi yi li po ya dhingilila oshitaafula.

Iipundi niitafula ya longwa miimeno. Ohatu longo iipundi niitaafula moshilongo shetu, iipundi yalongwa momiti ano momiti dha za momakuti getu ge li moshilongo shetu. Moka hatu kutha omiti e tatu dhi tete nawa, e tatu dhi hongo, eta tu hongo mo iipundi niitaafula mbyoka hatu longitha, ngele omagumbo getu, omoosikola nenge omomahala ngoka ngaa hapu kala aantu.

Tu wayimina nena kokapale kaVenduka komaaulikilo, mpoka tatu ka kala nombaanga yoNEDBANK, ndjoka tayi ku ulika notayi ka gandja uuyelele kombinga yomakwatakanitho gawo agehe gopautekenika nayilwe omomasiku omilongo mbali nambali sigo omilongo ndatu gomwedhi Septemba omvula, omumvo omayovi gaali, omilongo mbali nandatu, omoshilando pangelo.

Aanangeshefa otaya i likolele iiyemo yawo mokulanditha iilandithomwa yawo mbyoka yatsilika momahala gawo giipindi moka aakwashigwana haye ya e taa kutha shoka ya pumbwa e taya gandja oshimaliwa ku ngoka e li mo ta kwathele.

Momahala gomangeshefelo oha mu kala omukwatheli, omuntu ngoka hakala mo ta kwathele mboka taye ya okulanda sha momahala ngoka. Oha taamba iiniwe mbyoka ta pewa ye tagandja shoka tashi pumbiwa komulandi.

Esindano, okuziilila kombaanga yetu yaBank Windhoek. Bank Windhoek oku na esindano lyoshimaliwa N$ 2000 tashi pitile momukalo gokutuma oshimaliwa kongodhi. Shoka wa pumbwa okuninga onga omulongithi gombaanga ndjika, okutuma oshimaliwa kongodhi to tumine omuntu e li mpoka e li nenge ongoye mwene to itumine. Okutuma lwiikando oyindji oto yi mesinano lyoshimaliwa N$ 2000 koomuma.

Otuna ookombitha dhopamuthika gopashinaneneelela ano omuthika gopandoolopa mpoka hapu kala pena oshitaafula tashi adhima sha longwa miipilangi niipundi tayi adhima yalongwa miipilangi. Ohapu kala ashike aanegumbo nenge aayenda.

Isindanena iimaliwa, ano iimaliwa yomayovi gaali mbyoka toyi sindana toyi etelwa kombaanga bank Windhoek. Iimaliwa mbika oto yi sindana okupitila ano momukalo ngoka gokutuma oshimaliwa kongodhi ngono haku tiwa o "easy wallet".

Uuna aakwanezimo ya pumbwa ombili yopamadhiladhilo otatu yi kwathele. Kutha ekwashilipaleko kombaanga yotango yopashigwana hono to tameke ashike ho futu nenge ho nanwa iimaliwa ooN$ 35 adhike kehe komwedhi. Tuma okatumwalaka: "efumviko" ko 34778 wu pewe uuyelele.

Ombaanga yotango yopashingwana ano oFNB, oya teela kongolo ondando ndjoka yeshina lyoku yoga iikutu nenge iikumbatha ano ndyoka lyali poN$8 799 no ngashi ngeyi otatu popi lili poN$7 999.

Hulithapo ekwatathano nookalyamupombo. Ano pata omukalo gwawo ngoka hayeku tumine uutumwalaka hawu ithanwa ooEmail, e toya pata natango komapandja ngoka gopamalungula meendelelo. Shika otoshi etelwa kombaanga yoStandard Bank.

Elanditho lyiikutu olya simana unene notali endelele unene moshilongo shetu muka. Aanyasha oyendji paife oyi itula mo mokulanditha iikutu. Oyo tayi yape oompito dhawo dhoku iyetela iiyemo mokulanditha iikutu, shoka sha simana unene. Oshinima shika osha simana, oshoka otashi humitha uuhupilo wawo pombanda yo yi ikwathe yoyene yo ya kwathe omaluvalo gawo.

Kala walondodhwa ngoye tokala wagamenwa . Ombaanga yoStandard otayi londodha ano otayi tseyitha kutya kaleni mwa londodhwa etamu kala mwagamenwa, ikalekeni kokule nookalyamupombo.

Eshina lyokuyoga iikutu nenge iinguma ondando yalyo oya teyelwa kongolo . Eshina ndoka lyo modela yo Samsung oohalama dhili hetatu okwali lili pomayovi ga hetatu omathele gaheyali omilongo omugoyi nomugoyi mongashingeyi olili ashike lili poondola dha Namibia omayovi gaheyali nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi awike.

Ombete ya yalwa nawa yalongwa miipilangi hoka kuna etalashe ohayi lalwa, opena nokatafula kalongwa metalashe hoka keli komagulu gombete mpono hovulu okutenteka iikusinga yoye nenge iinima yoye yimwe.

Ombaanga yaFNB ndjika ohayi tu kwathele okukwatathana pokati komuntu nomuntu uuna to iyadha wu li nando omompumbwe wa hala okutuma oshimaliwa komuntu e li kokule, ohashi endelele lela methimbo efupi moku andjaganeka oshimaliwa komuntu e li kokule, nenge pamwe ongeshefa wa hala okulanda oshinima omuntu e na ositola wa hala wu shi mu tumine to shi landa kuu na oshimaliwa peke, wu na oshimaliwa shi li kombaanga. Ohashi endelele okuthika.

Longitha omukalo gwombanga yotango yopashigwana ya Namibia ano nditye oFNB, omukalo ngoka goku mbanga iimaliwa to mbanga ashike ngweye mwene pehala lyoye mpa wuli ino pumbwa nande oku enda ondjila onde oto vulu ashike okumbanga iimaliwa yoye mpa wuli oshipu nayi.

Oshipundi osha simana, oshoka osho hashi kuutumbwa noshitaafula mpoka hapu tentekwa. Nando oshi li pehala ongele omegumbo nenge opehala lyiilonga omuntu oha vulu okutenteka po iinima ye. Nenge oku na shoka ta longo a kuutumba poshipundi ye a tenteka shoka ta longo poshitaafula.

Omahala gomalandithilo nenge nditye gomangeshefelo hoka hatu ka konga oompumbwe dhetu dhoka hatu longitha, momahala ngaka goku kala noompumbwe dhetu kutya omagadhi , oothewa iinima mbi hatu longitha komalutu gwtu.

Dhiladhila longekidha eto sindana pamwe nombaanga yobank Windhoek aluhe otayi kuyakula mokwiindila omukuli nenge mokukupako kiimaliwa yoye mbyoka wa pumbwa nenge wa pungula.

Esimano lyoku hinga uuthanguthangu lyakwashilipalekwa kombaanga yoNedbank, moka aakuthi mbinga haya kutha ombinga nuuthanguthangu etaya hingi uuthanguthangu wawo. Ohamu talika ngoka ta thigi po yakwawo eta ningi omusindani nokupewa omagano kombaanga ndjika yoNedbank.

Omukalo omutiyali go ma pu ngulilo gombaanga yo tango yo pashigwana, Ota guti ta meka nena. Ano opo wu uve uuyelele dhenga ko nomola yawo yongodhi :0612992222.

Ombaanga ya Bank Windhoek tayi ningi okupungula kwoye kwiimaliwa okupu, ano okuza kegumbo sigo okoshiputudhilo, ano oye eta uushina wawo mboka wokupungula nenge woku kutha iimaliwa miiputudhilo

Ouli oshilyo nomupunguli gomombaanga yotango yopashigwana ano ngele ongoye gumwe gwomwaamboka nenge ho tominwa o e-wallet kongodhi yoye kala iimaliwa yoye weyi gamena toyi gamene noonomola dhontumba nenge iimaliwa otoyi gamene owala noonomola ooshona to ningi kongodhi yoye opo wu ikaleke kokule nookalya mupombo.

Ehala lyomangeshefelo moka tamu landithwa tamu adhika oongaku dhayooloka. Moka muna woo noongaku ndhoka dhalongwa pamuthigululwakalo. Oongaku odhili dha simana oshoka ohadhi gamene aantu kiinima mbyoka yanika oshiponga ngaashi omakegwa , oondje nomayoka.

Iipundi niitaafula ya hongwa miipilangi, iipilangi mbyoka ya tetwa momiti. Iipilangi mbyoka ohayi hongwa e tayi tulwa mo mukalo naana ngoka omuntu ahala yi kale, ngele oshitaafula nenge oshipundi. Ohashi gwayekwa natango omugwayo tagu adhima e taku yalwa natango iikuusinga.

Shoka osho wuna oku longitha uuna wa keengelwa, ano nditye omukalo wuna oku longitha uuna wa keengelelwa kookalyamupombo. Ombaga yo Standard Bank ota yiku tseyithile, omukalo ngoka wuna oku longitha uuna wa kengelelwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano yo FNB otayi gandja ano omalongekidho goshimaliwa shoka tashi vulu oku longithwa uuna omuntu iyaadha eli muudhigu, muudhigu ano weso . Ano otayi gandja oshimaliwa shoka sho kwiikwa thela. Otayi gandja oshimaliwa shika oshali, ano shili pamukalo gomukuli.

Omangeshefelo olyo ehala ndyoka omunangeshefa gontumba ha patulula ongeshefa a tula mo iilandithomwa. Iilandithomwa e yi tula mo nelalakano lyokulanditha. Oha kongele mo ihe omukwatheli ngoka hemu pe iiyemo ye kehe komwedhi. Omukwatheli nguka oye ha taamba ko iiniwe uuna aantu ya hala shoka shi li mehala lyomalandithilo ye ta gandja shoka sha pumbiwa.

Oongeshefa tadhi eta oompito dhiilonga dho wo tadhi eta po omalandithilo moka hamu adhika iinima yayooloka mwa kwatelwa nande ngaashi omakende ohamu kongelwa omulandithi ngoka ta vulu okulanditha opo imonenemo iiyemo ye avule okukwatha oluvalo we nenge aakwanezimo.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka hayi kuutumbwa. Iipundi mbyoka oya longwa pamuthika gwoshinanena. Ohayi longwa miipilangi momafulafula kombanda etaku hondjelwa oonayilona nenge iilapi. Ohaga kala ne unene moondunda dhoku kuutumba nohamu kala wo okataafula kalongwa miipilangi, mpono omuntu ta vulu okutenteka nande oshikunwa she.

Iipundi ha kutiwa omatyofa, ya hongwa nawa ya longwa miipundi yiipilangi, nokombanda oha yi kala ya tentekwa omalapi ga fa omatalashe, ga fa omafulafula, ya tentekwa iikusinga kombanda poka peba oka taafula ke na olwaala olu luudhe nolumbulau.

Owuli oshilyo shoombaanga ndjika ya Venduka nenge owahala pamwe okukala oshilyo shoombaanga ya Venduka ndele o wahala uuyelele kombinga yombaanga ndjika nenge wa hala oku uva uuyelele kombinga omawuyelele agehe kehe tageyamo . Ombaanga ndjika ohayiya koshigwana moka hayi kala yili momahala ga yooloka hayiya koshigwana tayi ende nokugandja uuyelele uuna we yi mono ya dhika okatala pehala lyontumba indapo wu pulakene ngoye wupule ashihe shoka ho kala wahala oku uva.

Omusindani omunelago Veronica Hill okoKarasburg otapandula unene otati okwa sindana iimaliwa ye okuzilila kombaanga yoBank Windhoek yesindano ndoka lyoeasy wallet okamaliwa hoka haka tumwa koongoodhi, ano otati okwapandula uunene noonkondo oshaka oshimaliwa osheya pethimbo ndyoka ali eshipumbwa moka ekiilandela oompumbwe dhe dhomegumbo.

Pungula iimaliwa yoye nombaanga yaBank Windhoek nomukalo omupu gokupungula ano EasySave Account, mpono kaapena iishoshela yagwedhwapo, pungula oshindji etofutu kashona, itoofutu nande iishoshela yasha.

Olweendo kehe tokutha ohalu ku eta popepi naampoka wahala okukala. Inda komapandja gopaungomba, gombaanga yotango yopashigwana, wu uve omawuyelele ngaka.

Oositola dhiilandithomwa odhili tadhi eta oompito dhiilonga mokati koshigwana ndhoka tadhi kutha po aanyasha oyendji mboka yeli momagumbo kaayena iilonga taya mono iilonga, taya imonene mo iiyemo ye ki ikwathele, omaluvalo gawo osho wo aavali yawo.

Iimaliwa mbyoka iipe yomafo opo ya longwa moshilongo itayi taambwa natango puushina mboka wokupungula iimaliwa nenge mpoka ha pu monika omayakulo gombaanga yaNedbank.

Uuyelele uutitano kombinga yo mapungulo gombaanga yotango yopashigwana ano FNB otayiti ilongekidhila ethimbo nsoka lyuudhigu ano ethimbo ndoka lyombaadhilila . Dhenga onomola 061 2992222

Okambako kokupulakena oongalo, haka ithanwa JBL PartyBox Club, unene okawanawa pomahala ngoka gomanwino haka dhenge oongalo tadhi yi mombanda lela tadhi nyanyudha aapulakeni, okateyelwa kongolo ka li ke na N$ 6 999, ashike paife oke li owala poN$ 6 299.

Iipundi yokukuutumba ya longwa nawa ya longwa miipilangi etayi tulwa omugwayo tagu adhima. Iipundi niitaafula. Iipundi oyo mbyoka hayi kuutumbwa noposhitaafula omuntu oha vulu okutenteka po sha nenge e li po ta lile po ye akuutumba koshipundi ye iikulya mbi ta li eyi tenteka poshitaafula.

Ehala lyokulandithilwa moka hamu kala oompumbwe adhihe ongele odho megumbo, dhopiilonga nenge dhopositola omahala ngaka ohagiithanwa oositola nohatu adhamo ompumbwe dhetu odhindji, kehe tu oompumbwe, oho yimo ashike noshimaliwa tolanda etozimo naashoka wahala.

Ombaanga yaVenduka, ano oBank Windhoek otayi gandja omahaleloyambeko kuFransina Ashingola moku isindanena iimaliwa yaNamibia omayovi gaali nomathele gatano nokakalata koSelect Red, ano okakalata hoka okatiligane.

Ombaanga yo tango yopashigwa oyina omukalo omupu wokumbaanga shampoka twii adha, ano inoya ombaanga, shii wapumbwa okutulamo owala uuyelele woye, nonomola ongodhi, opuo otovulu kutuma oshimaliwa.

Omahala gomalandithilo hoka aantu haya mbomboloka okuya ya ka lande nenge ya ka konge oompumbwe dhawo, ongele odhomomagumbo nenge ngaa oompumbwe dha kwalukehe. Omahala ngaka ohaga kala moondoolopa ano ndi tye miilando.

Okataafula ka opala ke li pondondo yopombanda ka yalwa nawa. Pokataafula opwa tentekwa okayima koku opaleka ke li mpoka hapu tulwa nando okakopi mu na okameno, elalakano plyoku opaleka ashike ehala notiivii yi li kooha dhekuma hoka kooha kwa tulwa natango uumeno moka natango ehala opo ashike li monike nawa.

Omikalo nenge omayihumbato go nawa ngele ta shiya po kuyeleka ota geya ponomola yotango, ano kala wuna omikalo opo wu kwate iimaliwa yoye nawa kumwe nombaanga yotango yopashigwana, ano FNB.

Ehala lyomalandithilo moka aantu haya mbombolokele ya ye yakalande oompumbwe dhawo . Ohaya yi nduno taya yi momahala moka etaya landa oompumbwe dhawo ndhoka yapumbwa noku shuna komalukalwa gawo. Mohala moka omuna aantu mboka haya longo mo.

Iishoshela kombaanga yaNedbank yokomumvo otayi londo ano nditye otayi gwedhelwa, shoka tashi tulwa miilonga momasiku gaali gamaalitsa omumvo omayovi gaali omilongo mbala nahamano.

Oshipundi osha simana oshoka oko haku kuutumbwa. Koshitaafula ohaku tentekwa kehe tuu shoka inaashi halika shiye pevi shininge nayi. Iipundi oyalongwa miipilangi. Iipilangi ndyono yahongwa momiti nenge nditye miimeno.

Matuka oshilando shika. Aatondoki otayi ithanwa kombanga yoNedbank mono taya ka tondoka oshinano shuule wokilimeter okuza puntano sigo omulongo. Oshimaliwa shoku ishangitha oodollar dhaNamibia ethele nomilongo ntano. Hoka taku ka kala iisindanwa oyindji.

Omukalo omutiyali, omukalo omutiyali gokupungula iimaliwa otagu ti tameka nena, ano tameka nena nombaanga yotango yopashigwana FNB okupungula iimaliwa yoye kombaanga ndjika. Ya dhengela konomola yongodhi 061 299 2222.

Ombaanga yotango yopashigwana yoFNB oya unganeka oshituthi sho matalelo gaataleli po shoka tashi ka ningilwa moshilandopangelo moWindhoek ano mehala ndoka hali ithanwa Windhoek Country Club Resort and Casino. Ehala ndoka li li moshilandopanelo, ano oshituthi shika osha unganekwa shi ka kale ko momasiku 24-27 Apiilili 2024.

Longitha okakalata koye kongeshefa ano okakalata koye komapungulilo kombaanga yotango yopashigwana opo wunkondopaleke ongeshefa yoye ngele tashiya komidhi nenditye komidhi dhopashimaliwa.

Oto kongo ehala lyokukala nenge olukalwa lwoye nenge egumbo lyoye ano wu kale mo ongoye awike nenge pamwe owa hala oku edhilila aakwanezimo yoye megumbo lyoye? Ino tala we palwe, Standard Bank ota gandja omukuli kwaa mboka ya hala okutunga omagumbo. Omukuli nguka otogu pewa oshali. Shoka wa pumbwa okuninga okufala ashike shoka sha pumbiwa po, kapu na we iinima yimwe ya gwedhwa po, omukuli ashike. Gandja oompumbwe dhoye adhihe kuStandard Bank.

Ombaanga yaBank Windhoek, otayi gandja oma halelo yambeko kuFransina Ashingola, ngoka omusindani omunelago ngoka a sindana oshimaliwa oondola dhaNamibia omayovi gaali nomathele gatano ,nokakalata hoka kombaanga ndjika okatiligane ano koSelekt Red.

Otuna omukalo gombaanga yoBank Windhoek ndjoka yili moshilongo shetu, omukalo nguno goku tuma oshimaliwa uuna to tumine omuntu oshimaliwa nande kena, ye omuntu ngoka keshi oshilyo shombaanga yoBank Windhoek oho mu tumine ashike oshimaliwa kongodhi shi sha pumbiwa shampa ashike ena ongodhi tomu tumine oshimaliwa, ye ta kala e li popepi naampoka puna okaATM kombaanga ndjoka yaBank Windhoek, ye taka tala oshimaliwa she.

Pungula iimaliwa yoye nombaanga yoBank Windhoek, nomukalo gwo easy self account. Bank Windhoek okwe eta imukalo nguka opo wu pungule iimaliwa, yoye, to pungula oshindji ngweye to futu kashona.

Ehala lyomangeshefelo moka muna iipumbiwa yokulutu ngaashi omagadhi noothewa, ehala moka omuntu hayi mo aka konge shoka a pumbwa. Ohamu kala aakwatheli mboka ye li mo taya longo mo, yo taya imonene iiyemo yawo kehe komwedhi yo yaka kwathele omaluvalo gawo nenge aakwanezimo yawo.

Omalandithilo nenge nditye oongeshefa, ogeli taga etele aanangeshefa iiyemo. Aantu ohaya kutha iisimpo e taya yi noongeshefa huka nenge komahala ngaka, e ta kongomo iikutu ye. Ohayikala ayihe yili moothalatika, yimwe oyatulwa komapopitha omuntu oheya tagandja iisimpo e takuthako she shoka shemu opalela.

Iipundi yalongwa momiti, omiti ndhoka, hamiti adhihe hadhi longwa iipundi mbika ashike opuna omiti ndhoka dha talikako dhakola lela. Oha dhihongwa eta dhitetwa nomakwiya, eta dhihongwa nomakatana, eta dhigwayekwa nawa opodhikale tayi adhima shika ohashi ningwa nee kaantu mboka hatuti oonkulungu.

Nedbank ombaanga yi li moshilongo shetu ndjoka hayi longo nokutuma iimaliwa. Nedbank oya kala ombaanga ndjoka aantu ya kala ihaya vulu okutula iimaliwa pomashina gopondje, ano uuATM. Aantu oya kala owala haya yi koombaanga, ashike mongashingeyi otatu pandula ombaanga ndjika oshoka uuATM wawo ngaashingeyi ohawu vulu okulongithwa okutula oshimaliwa komapungulilo gombaanga inaaya meni lyombaanga.

Iipundi nuutaafula yalongwa miipilangi. Iipundi mbika ohayi kala ya opala nawa tayi adhima, uunene ohayi kala momagumbo ngoka geli pomuthika gopandoolopa.

Ehala lyomalandithilo moka muna iilandithomwa yilimo yatsilikwa yili koolaka yili melandulathano mono hamukala muna omunayilongo nenge nditye omukwathi ngoka elimo takwathele neke taya kula mboka ya pumbwa oompumbwe dhili mehala moka.

Ote vulu okukutha iimaliwa yandje moombanga yandje nenge nditye kokakalata kandje kombanga etandi yitula konomola yandje yongodhi nomukalo go Pay Pulse Wallet shika oto shiningi kehe mpo wuli kehe ethimbo wahala okushininga Pay Pulse oweye telwapo kombanga yo Standard Bank.

Ongeshefa oyo yimwe ndjoka tayi eta iiyemo mokati koshigwana. Aanangeshefa taa ilikolele iiyemo yawo, another mokulanditha iinima ya tsilikwa momahala giipindi, moka haa landa oongaku ye ye ya landithe, noshowo omapaya na yilwe.

Omagadhi noothewa niikunwa yatsilikwa mositola yomalandithilo mbyoka yilimo yapakelwa nawa melandulathano yilandithwe. Omuntu oheya noshimaliwa eta kutha oshinima shoka ahala ye tagandja oshimaliwa etayi noshipumbiwa she shoka akuthamo.

Ehala lyongeshefa ndoka hali landitha iilongithomwa nenge iipumbiwa yo momagumbo ngaashi oothewa dhokwiiyoga nodho koopaleka nomagadhi ando nditye omigwawo dhoko malutu.

Pungula iimaliwa yoye nombaanga yoNet bank, ombaanga ndjika oto pungula ashike iimaliwa yoye kongodhi ano nditye kongodhi yoye yopeke, to pungula ashike iimaliwa yoye oshali shamuhongi.

Okuza momasiku omilongo mbali nomugoyi omwedhi Desemba Omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano, ano ombaanga yaVenduka iishoshela oyeyi teyele kongolo. komawuyelele ga gwedhwapo talelapo ombaanga kehe yili popepi nangoye.

Martha Negonga oku li omugandjimayele shi na sha niimaliwa mombaanga yoNedbank. Ota adhika moshilandopangelo mehala hali ithanwa oGrove Mall.

Ombaanga ya Nedbank otayi tseyitha kutya opuna ookalyampompo, mboka taya dhengele aantu oongodhi ta yati kutya, otaya dhenge oku ziklila kombaanga ndjika ya Nedbank. Kashishi oshili, ookandjampompo ashike. Kala wa gamenwa, eto gameno wo natango uuyelele woye.

Uuyuni owahuma komeho moka muuyuni aantu payife ihaya longitha we oku yalula iimaliwa komake ihe iimaliwa ngele oyindji ohayi tulwa ashike mokashina hoka kelipo nale kalongwa koku yalula iimaliwa. Iimaliwa ohoyi tulamo ashike noonyala ,okashina taka yalula kokene nokombanda yokashina hoka ohaka shanga omwaalu kutya iimaliwa oyili ingapi.

Ongeshefa ogwo omukalo gokwiilikolela iiyemo. Opuna oositola dhoongeshefa moka aantu haya nduluka noku landitha oongaku, oongaku ndhoka hadhi zalwa koompadhi. Ohadhi kala tadhi landithwa ihe aantu yi ilikolele mo iiyemo yawo.

Oto vulu oku kala gumwe gomaanelago moka tuna omasinda geli gatatu. Omwedhi dhili ndatu kombanga yotango yopashigwana ano FNB. Moka tuna po iimaliwa omathele omayovi gatatu omathele gatano tayi tilwa mombaanga yoma pungulilo. Otuna mo wo natango ongodhi ndjoka haku ti otablet otuna mo wo natango ocomputer.

Iipundi niitaafula ya longwa miipilangi. Iipilangi mbika ohayi tetwa momiti, hatu yi adha momithitu dhetu moka aantu haya yi e taya tete mo omiti ndhoka hadhi ya dhi hongwe nawa, moka hamu longwa iipilangi niitaafula. Ohayi gwayekwa omigwayo ndhoka hadhi kala tadhi adhima, opo yi monike nawa yo yaakulupe mbala.

Ombaanga yotango yopashigwana ano First National Bank, otayi pupaleke Januali, ano omwedhi ngoka hagu kala gwatalikako kutya omwedhi guna oompumbwe odhindji, go guna omaudhigu ogendji. Otayi kukwathele okulanda oompumbwe ongele odho kushuna koositola yaanasikola, nenge odho kulanda iipumbiwa yomegumbo, teku pe wo natango noshendja yokukaleka mondjato.

Tala iimaliwa yoye myoka yili mombaanga yoye ano wutale kutya mombaanga yoye omuna iimaliwa yithike peni, shika otashi ningi kehe pokashina ka ATM hoka twiiyadha keli popepi nangoye. Oto tulamo ashike okambomba koye toshiningi oshali shamuhongi kapuna nande iishoshela yimwe yagwedhwapo, ano shika osheetelwa kombaanga yaBank Windhoek.

Ekwashilipaleko toli etelwa kombaanga yotango yopashigwana ano FNB, otayi ti hinga nowa gamenwa nawa mondoolopa yaVenduka, nosho wo momudhingoloko adhihe dhopuushiinda. Onomola oyo ndjoka 061 306081.

Ongeshefa ohayi etele aantu iiyemo, yo natango ohayi eta oompito dhiilonga. Na omahala ngoka goongeshefa goku landitha iiyimati nenge nditye iihape. Moka muna iihape ya yooloka tayi landithwa.

Iimaliwa nenge nditye oondola odhili dha simana moshilongo shetu. Otuna mo oondola ndhoka haku tiwa o"Namibian Dollar" iimaliwa mbika oyili ya simana uunene noya longwa moshingoli shoka sha kola kuna nande kutya oto vulu wuyi ninge shike. Oyi li ya simana uunene uuhupilo wetu ohayi landa kehe shi wahala kutya okiikulya, komuzalo, kehala wuli nenge mosheendo moka tweende wuna mpoka wahala okuya.

Iimaliwa oyo tayidhengepo oompumbwe dhetu dhakehesiku. Kehe shika tolongitha pehala mpa wuli sho tolilepo nakehe shimwe shoka tolongitha woo otashiinyenge kiimaliwa. Iimaliwa mongashingeyi oyili yasimana uunene, kapena shoka tovulu okuninga ngele kuna iimaliwa.

Laleka omukalo gokufuta iimaliwa peke nenge okuhumbata iimaliwa koomuma ngoka gwa nika oshiponga. Omukalo ngoka ogwa nika oshiponga, oshoka aantu mbaka haya humbata iimaliwa peke ohaya kala unene oyo iihakanwa yookalyamupombo. Ombaanga yotango yopashigwana otayi ti laleka omukalo ngoka.

Omaudhano taga yambula po edhina lyoshilongo shetu, go natango ogeli ga simana kwaamba aadhani, oshoka ohaga kaleke omuntu ena uukolele. Tatu pandula oombaanga dhetu moka mwa kwatelwa ombaanga yotango yopashigwana unene sho yeli aluhe nokuyambidhidha omaudhano moshilongo shetu.

Iimaliwa ohayi tukwathele moshilongo shetu opo tu oompumbwe dhetu dhakehe esiku, moka hatu iyadha kehe shimwe taku longitha konyala ngaashi shoka eputuko lyu uka komeho mukehe shimwe tatu longitha otashi inyenge owala koshimaliwa kutya okoshikulya toli, okomuzalo wazala nenge oku kehe shimwe shoka tolongitha.

Iipundi yamwe otaya ti omatyofa, iipundi mbyoka ya longwa miipilangi ya longwa iinene miipilangi mbi hayi hongwa e tayi gwayekwa omugwayo ngoka tagu monika nawa. Ohayi tulwa wo natango omatalashe ga longwa miilapi, opo kaaga kulupe mbala.

Iitaafula, iipundi ya longwa miipilangi iipilangi ya hongwa nawa lel ya hongwa koonkulungu mbyoka hayi longithwa nande omomagumbo nenge hayi tulwa momahala nande ogo ngoka giigongi ,pomahala mpoka hapu gongala aantu oyendji.

Pungula iimaliwa yoye nongodhi no mbanga ya Bank Windhoek, oshipu uunene. Oombanga ndjika uuna to pungula nongodhi ohayi kupe woo natango uuyelele kombinga yiimaliwa mbyoka yili mombanga yoye , osho wo natango ohayi ku tumine natango omusholondondo nkene wa ningi omasiku to pungula, to ulikilwa iimaliwa ayihe mbyoka ya enda moombanga yoye, oshali awike.

Ombaanga YaNedbank otayi tseyithile aapunguli yiimaliwa yopaumwene kutya iihohela yokomuvo otayi kagwedhelwa ano tayi kaya pombanda. Shika otashi yi miilonga okuza momasiku 4 Maalitsa 2024.

Ombaanga yoNedbank mokatima modoolopa ya katima mulilo otayi tseyithile kutya, oshitayi shawo sho modoolopa ya katima mulilo oya pata manga, oshoka oshili manga kohi yetungululo ano shoka tashi tungwa shiye pomithika gopombanda.

Ombaanga yaStandard Bank moshilongo shetu oyo ombaanga ndjoka ya andjakanekwa miitopolwa ayihe konyala moshilongo shetu. Moondoolopa dhetu moNamibia kutya omondoolopa onene nenge omondoolopa onshona omu na oshitayi shaStandard Bank mpono poompito odhindji pu n aoshitayi pu na okaATM pondje noshitayi oshinene. Ombwanawa nohayi yakula aantu nawa nohayi endelele po oshigwana.

Ehumokomeho lya thiki mo wo natango ehumokomeho tali endelele nookalyamupombo nayo taya mono uupitulo. Owuna, owuli omumbaangi gwombaanga yoBank Windhoek? Ano ombaanga ndjika oyi na oka app hoka haka longithwa, hoka haka longithwa uuna wuli yombaanga iimaliwa yoye. Ihaku tulwa nande opina nenge uuna wa hala okuyi longitha oho longitha ashike oshipala shoye shoka kaapena nande ogumwe eshina. Osho shili onga ekumba ndoka lyoku patulula iimaliwa yoye mbika.

Longa nuudhiginini, ombaanga yotango otayi ti mokulonga nuudhiginini kwoye otayi ku kwathele. Ano kala wa kwathelwa kombaanga ndjoka nomukalo ngoka hakutiwa "seamless bank". Pawuyelele talelapo oshitayi kehe shili popepi nangweye.

Iikolitha ando nditye omalovu otaga eta iiyemo kaanangeshefa mboka taya landitha. Oko kutya ashike kombinga yimwe iikolitha otayi eta uupyakadhi moshigwana shetu. Iikolitha otayi teya po uukolele wetu , otayi teya po ombili momagumbo yo otayi piyaganeke elandulathano mokati koshigwana.

Iikutu tayi hondjwa miiyata ya yooloka etayi landithwa. Iikutu mbika aantu ohaa hondjo iikutu yiimonene mo iiyemo. Yo wo natango ohayi eta oompito dhiilonga unene tuu maagundjuka yetu.

Uutafula wa longwa moshipilangi hoka wa tulwa kekuma noomboha. Uupilangi mbuka owuliko woku tenteka iinima, iikwatelwa nayilwe wo.

Imonene iintsa yo Avo ndele eto ilandele oompumbwe dhoye ndhoka wa pumbwa. Oku ziilila kombaanga yomapungulilo yo NEDBANK.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile nokutya oshinyangadhalwa shoka hashi kala ko shetondoko etiligane, ano oRed run omayishangitho nenge oompito dhokwiishangitha odha eguluka ndhono tadhi hulu mo 20 Juli, ano otashi ka kala osoondaha, omunvo 2025. Ano ileni mutu wayimine.

Pitapo pomukweyo, endelela wu pitepo mbala pomukweyo eto yi wuka pungule iimaliwa yoye pokashina ano hoka komapungulilo ka Nedbank.

Okashina komayakulo gombaanga, ano ombaanga yaBank Windhoek. Okashina haka ohaka adhika miitopolwa nenge moondoolopa kehe moshilongo. Omuntu ohayi po eta tula mo okambomba, e ta tula mo onomola ye mokukutha ko iimaliwa nenge omuntu tayi po natango a tuminwa oshimaliwa konomola ye yongodhi, ano shoka haku tiwa oeasy wallet.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB oyi li yu uvite uuntsa mokukwashilipaleka ekopi ndyoka tali ka kala ko mokapale kEmbandu mOshakati. Ekopi ndyoka lyokatanga komokambamba, ndyoka lyoVolleyball konooli. Otali ka kala ko mo25 Mei 2025.

Mukehe shimwe tatu longitha okuza koompumbwe dhetu dhakehe esiku nenge oompumbwe dhakwaalukehe ohatu longitha iimaliwa. Iimaliwa oyo ashike tayi inyenge moshilongo shetu kukehe shimwe, ashihe kehe shimwe itandi mana okuyi popya nanditye owala kutya kehe shimwe tashi inyenge moshilongo shetu muka ohashi inyenge koshimaliwa.

Ombanga yotango yopashigwana oFNB otayi ku etele omawuyelele kombinga yomapungulilo mpoka tayi ti tameka nena, oku pungula iimaliwa yoye. Dhengela konomola yongodhi oshipatululo shongodhi yaVenduka nola hamano yimwe mbali omugoyi omugoyi oombali yeli yane. Dhenga nena wu uve uuyelele kombinga yomapungulo.

Shika osho wu na okuninga uuna wa kengelelwa. Ombaanga yoStandard Bank otayi ku pe omauyelele mwaashoka wu na oku ninga uuna wa kengelelwa kookalyamupombo.

Ombaanga yaVenduka ano Bank Widhoek etelapo omasindano mono to isindanena okatukutuku koye ano o corolla cross 1.8 ,ndjoka yiliko shampa owala wakalanda iinima yoye moositola nenge pomahooli etofutu nokakalata koye toyi methigathano lyo ku isindanena yimwe yomoohauto ndhika.

Moositola ohatu adhamo iinima oyindji yilyi omaludhi nomaludhi tayi landithwa mo. Moka hatu adhamo omiya dhoka hadhi itulwa mombunda nenge moombulukweya una omuntu a zala. Omuna wo noongaku hadhi landithwa.

Owa longa nuudhiginini mongeshefa yoye, owa mona mo iiyemo oyindji? Ombaanga yotango yopashigwana FNB otayi ku pandula notayi ti ka pungule iimaliwa yoye pokasitola kehe keli popepi nangoye moka muna okatayi kako kokupungula okashona, ano hono haka ithanwa taku ti okeshe pulasa.

Oshipundi sha longwa monayilona etashi tulwa etalashe kombanda ndyoka hali ningile omuntu a kuutumbeko nuupu nande okwakuutumba ethimbo ele ita vulwa.

Ninga etokolo lili hwepo noondando dhetu dho mbaanga ya Nadbank. Noondando dhetu ndhoka ta dhi tameke omumvo omayovi gaali nomilongo mbali na ndatu, sigo omvo omayovi gaali nomilongo mbali nane, uuyelele wagwedhwapo, inda komapandja getu go paungomba.